Dɔbɔ la kyɛnɛ ka kaŋa kyaare katawie ka ba vɔgle zupille peɛle a su kparɛɛ naŋ taa bonzeere bonpeɛle ane bonvaare a seɛ kuripeɛle a eŋ nɔɔte peɛle.

Vali bɔl ŋmɛrebɛ la a ŋmeɛrɛ vali bɔl. kaa dɔɔ kaŋa, a eŋ sɔɔse doɔr kyɛ eŋ naatesɔglɔ kaa naateɛ parɛɛ taa peɛl, kyɛ ko zɛgaa gbɛre kaŋ ko do saa kyɛ ko su kparepelaa.

kelaasedie poɔ la ka bilbileyaga are ka nepelaa a zeŋ ba sesoreŋ a de o nuuri lantaa kyɛ moorɔ laare ka dɔɔ kaŋ gaa te are a denoɔre a su kparoŋ zeɛ kyɛ fɔgle zupiluŋ kaa kparoŋ nuuri taa sɔgele

Nempelaa ne bibiiri bata la zeŋ a deɛnɛ a nempelaa kaŋ pɛglɛɛ gyitaayi k,a bie kaŋ meŋ pɛgle gangaa ka ba zeŋ a yele yɛlɛ a korɔ taa.

Mui ne bɛŋ ane zeɛre ane bɔɔdeɛ la ka ba de a eŋ laa poɔ, ka gyɛnlee ane taalea ane gyɛlee a be a mui poɔ. 13397

Bie la zeŋ a maala lɔre deɛdeɛlɔre die poɔ kyɛ ka boma yaga yaga meŋ biŋ a die poɔ baage yagle la a die konkogriŋ zie kaŋ kyɛ ka vaare e e bontevaare meŋ biŋ.

Pɔɔbɔ la are davoro poɔ ka kaŋ peerɛ a davoro ka bayi meŋ ɡaa are a huune a pɛɛrɛ laare kyɛ ka urebare ne teebulo a yɛ biŋbiŋ a die lomboe ka bibile kaŋ are ba lomboriŋ.

Lɔɛ ane yie la a di. Ka a lɔɛ mine zaa die a zaa, ka zoore meŋ a uuraa zie, ka noba be sokoɔraa zu, ka dɔɔ kaŋa a ba a sokoɔraa zu a su kparre dɔre.

Nu bonwuoree la kyɛ kaa pɔɔ kaŋa paŋ zeŋ a nubonwuoree die poɔ a nubonwuoree taa kalɛs kalɛs yaga yaga lɛ bondɔre bonbluu bongreen.

Noba la kyɔŋ laen a pɛgle laare a are ka ba mine p̃gle laare ayi ka ba mine pɛgle silvari ka bibile kaŋ are ba niŋeŋ a kaara ba ka pɔge kaŋ pɛgle o laa kyɛ su kparedoɔ.

Bibiiri la zeŋ dɛre zu ka kaaya peɛle a biŋ ba niŋeŋ, ka a zie meŋ a dɛge dɛge, ka ba mine su kaaya tevaare, ka ba mine meŋ su kaaya zeere, ka a dankyini meŋ waa zeɛ

Dɔbɔ la su kparbɛrɛ a eŋ bɛlɛntere ka ba mine tuo kūūdaga ka ba de ɡaanafelak a vili pɔɡe ne ka felaawɛ pupeɛle a be a kūūdaga zuiŋ.

Dɔbɔ la ɡaara tɛnɛɛ ane sɔvul a pɔɡrɔ boɡi kaŋ naŋ tu ka kaŋ soba are a muulo kaara kyɛ meŋ pɛɛle a sɔvul ka dɔɔ ane pɔɔ a ɡaa are yele yɛlɛ kora taa.

Dɔɔ la zeŋ ka bibiiri yaga a ŋmaagyili o ka kaŋ do zeŋ o gbɛɛ zu a ba na naŋ are zaa pɛglɛɛ wɔtamelɔ a dire k,a dɔɔ pɛgle a wɔtamelɔ kyɛlee a kyɛ kyaare a bie naŋ zeŋ a o gbɛɛ zu.

Noba la zɔɔ saakeɛ a zoro ɡana taa ka kaŋ soba a de wēɛ a zɔɔ a saakere kyɛ yaare o nuuri a vɔɔle zupili ka noba be a lomboriŋ a are kyɛ kaara ba.

Nempeɛle la be be ba naŋ maŋ maala tii a su a dɔgetare kooturi na kaŋ kyɛ ka ba zaa eŋ sɔɔsere ba nuuri poɔ ka orɔba biŋ a be a waa pelaa ka gama gampeɛle meŋa biŋ a ba tabol zu.

Pɔɔbɔ la tuo aŋkaare a kyɔɡe fuoliŋ tuuro taa ka kaŋ mare bie a ɡɛrɛ te pɔɡe pɔɔ naŋ yɛre baaɡe a leŋ zutalaa ka ba are yele yɛlɛ ka a o taa na meŋ a are kaara ba.

Dɔba la su kparesɔglɔ a zɔɔrɔ taa la kaŋ de o nu a gaa te goɔrɔ ne kaŋ zu ka kaŋ iri k,o zu ka ba mine meŋ a waana ka ba faare kyɛ ka kaŋ a zeŋ kaara.

Bibiiri bayi la zeŋ ka pɔɡe ɔŋ kōɔ ane ŋman a kyuuro a bie zu kyɛ ka o zukɔɔmɔ waa yaɡa lɛ daɡadie la ka ba mɛ a pili ne kampile ka duɡi ane ŋmane a biŋ ane koɔre ka kõɔ a kyire ennɛ.

Dɔbɔ bata la ka bayi are ka kaŋa zeŋ kaŋa seɛɛ kuritampɛloŋ ka kaŋa zeŋ a zɛgoo nu a taa bɔɔl.

Noba yaga la a kyɔŋ fuolii a taa kartaa ka ba ba dorɔɔ nenbayi dɔba bayi eŋ ka kaŋa eŋɛɛ nimikyaane su kparesɔglaa kaŋ meŋ ba eŋ nimikyaane kaŋ sue kparepelaa.

Pɔge la zɔŋ saakere a de a bie kaŋa a kpare a puoriŋ a de kaŋ meŋ a eŋ a niŋe k,o zeŋ a saakere zu kyɛ k,o bebe a pelee poɔ k,o tuo pelee k,o tuo peɛ k,a zukɔmɔ ane a bibirii zukɔmɔ waa yaga lɛ ka ba zaa laara.

Dɔba la kyene a pɛgle Gaana filagi ka ba mine a zɛge k,o do saa ka mine meŋ zɛge k,o leɛ kyaare ba doloŋ seŋ ka ba pɛgle kuree mine meŋ a ba na naŋ pɛgle a Gaana filagi puoriŋ.

Diyɛloŋ la dokogro ne tabolɔ a biŋ kaa nobɔ a gaa ti zeŋ toore lɛ kyɛ ka dokogro mine ba naŋ penti peɛle a biŋ a yoŋ ka neɛ zaa ba zeŋ a na kaŋ zaa zu.

Dakogro ane pɛbilii la biŋ di poɔ ka ba de zɛrentere a yɛraa die sensogleŋ a de boma a dɔgle ka pɛbilii biŋ ka ba de kparoo yɛre a yaglaa pɛbile kaŋ zu ka vūū meŋ bebe a kyaare a dakogisɔglaa kaŋ zu.

Bibiiri la a nyɔge nempelaa nu a are ne a laara ka bidɔɔbilii meŋ be ba puoriŋ deɛnɛ a nempelaa yɛrɛɛ baage a la leɛ lambori a kaara a bibiiri.

Pɔmpe malba la a maala pɔmpe ka dɔɔ kaŋ are a su kparsɔglaa a de o nu tuŋ o kɔreŋ ka pɔge kaŋ meŋ be a be lɔpelaa kaŋ meŋ arɛɛ ba puoriŋ ka dɔɔ kaŋ meŋ vɔgle zupil a are kɔge ba.

Tii koɔroo zie la ka dɔba are k,a dɔɔ kaŋ a are kɔge kɔmpeta ka kaŋ meŋ su kparepelaa a seɛ kurisɔglaa a eŋ nɔɔtesɔglɔ a gaa are kɔge a dɔɔ na naŋ are a kɔmpeta niŋeŋ zie ka kaŋ meŋ gaa te are o yoŋ.

Noba haga la a kyɛnɛ ba mine eɛ nempeɛle ka ba mine e nensɔglɔ ka yirikpoŋ a are yikpoŋ ayi la are ka ba kyɛnɛ a yiri niŋeŋ.

Pɔgeba la gyere wagyɛsɔglɔ a le zutaresɔglɔ a are kɔge gangaa ka dɔɔ a gyere wagyɛ a wa a yele yɛlɛ a korɔ ba ka kaŋ meŋ zeŋ a gyere wagyɛ a leɛ o puori a leɛ o niŋe a tɔgle a pɔgeba.

Nobɔ la deɛnɛ deɛn die poɔ ba mine suee bawaseɛ boma ka ba mine meŋ ba su a dɔbɔ mine be laa teŋɛ seɛrɛ ka ba mine meŋ zeŋ dakogro zu kyɛ kaara ba.

Dͻbͻ bata la are a vͻgele zupili peԑle kyԑ su kpare zeere, ka bayi a yͻge kuro a are ne, ka boŋyenaa a gaa are kaara. A dͻbͻ meŋ toorԑԑ banuuri sͻͻse peԑle.

Pɔge ane bibiiri baui la su kparr yaayi k,a pɔge zeŋ a bie kaŋ k,o dire asekirim kyɛ k,a bie kaŋ meŋ do te zeŋ a asekirim dɔɔ bone zu kyɛ dire k,a dɔɔ na naŋ koɔraa asekirim meŋ su kparezeɛ kyɛ vɔgle zupili.

Noba la ŋmeɛrɛ bɔl manne noɔreŋ ka ba mine zoro ŋmaara a bɔl ka kaŋ are a su kparzeɛ a kaara ba bata zoro ɡɛrɛ ka ba ŋmɛ la a bɔl ka kaŋ meŋ te yi ba niŋeŋ a ŋmaara a bɔl.

Pɔɡe kaŋa la a are a yɛre bonsɔɡelɔ a bɔɡele zupilisɔɡelɔ a derɛ mansen kaŋa a mana wulo dɔbɔ mine naŋ are a dɔbɔ arɛɛ ka mine de ba nuuri tuɡi ba kɔrɔ poɔ.

pɔge kaŋ la zeŋ maala sensɛ. kyɛ ŋmaara alabasa ka pelee a biŋ kɔge o ka be meŋ a pelee naŋ biŋ na a be waa sɔgelaa lɛ kyɛ ka boma, kãã ane korfɔɔte meŋ dogele daŋaa zu.

Nempelaa ane bibiiri la a be deɛdeɛzie k,a nempelaa kaŋ abiri kartaa a ŋmaara boma a eŋnɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ a de bie a eŋ laa poɔ a zeŋ kɔge.

Noba la a are yaga lɛ ka dɔɔ kaŋ a su kparezeɛ a de kartapelaa a gɛrɛ k,o eŋ orɔba kaŋ naŋ biŋ tabol zu a waa pelaa kyɛ k,a liŋe e sɔglaa.

Nempeɛle la a tuo kūūdaga ka polisiri a tuuro a ɡɛrɛ ba zie ka dɔɔ kaŋ le ka a polisi dɔɔ kaŋ de o ɡbɛr a teɛ ne.

Pɔgesare la seɛrɛ a leɛrɛ ba nuuri kyɛ seɛ lɛbie a de pɛnezɛremɛ seɛ seɛ ba seɛŋ ka kaŋ a seɛ gɔŋ ka kaŋ meŋ a a iri o gbɛre k,a teɛ.

Nempeɛle la be die poɔ yaga lɛ k,a nempelaa kaŋ a wa yi de a makurofoni a yele yɛlɛ a korɔ a o taaba na a o taaba na mine iri arɛɛ la kyɛ ka mine zeŋ.

Noba ba la are yaɡa lɛ ka ba mine zɛŋ ba nuuri ka ba mine taa foon a ŋmaara dɔɔ kaŋ naŋ are ba zaa niŋeŋ a su kparpelaa kyɛ yɛre npp deme felak.

Pͻge ane bibiiri la sԑllԑ tepuuri, kaa mine e dͻre ka mine e zeere. Ka a bie kaŋa a gaa te zeŋ o yoŋ kyԑ ka a pͻge meŋ ne a biiri a meŋ lantaa a yele yԑlԑ korͻ taa kyԑ sԑllaa tepuuri.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

Pɔɔbɔ la a su a Indian deme kpare bɛrɛ na a zeŋ zie kaŋa ba naŋ mɛ zu ka ba zaa a murɔ laare kyɛ ka kaŋ kparoo waa zeɛ yaga lɛ a zuaa ba naŋ na zaa.

Gavimɛnte noba la be a ba gavimɛnte die poɔ ka piipa peɛl a dɔgle ba nigeŋ ka kaŋ ire a zɛge o nu kyɛ eŋ nimikyaane ka kaŋ meŋ su kpare pilaa a ziŋ o puoriŋ.

Dɔɔ la zeŋ siɡi poɔ a pɛɡele boma ka pɔɡebɔ ane bibiiri a zeŋkɔɡe o kw dɔɔ kaŋ ɡaa te are o yoŋ a vɔɔle zupil karatapeɛle biŋ la a dɔɔ naŋ zeŋ pɛɡele a boma niŋeŋ.

Dɔɔ la a ennɛ sola teŋɛ soga a biŋ bateɛ kɔge o kyɛ ka yie ba naŋ de taabore a kpaare ne meŋ be o puoriŋ ka booti kaŋ meŋ biŋ a be a e booti zeɛ.

Dɔɔ la zɔŋ wiri a waana a wa pɔge pɔɔsarre bayi kaŋ seɛɛ daga wagyɛ a pɛɛle zuure kyɛ yɛre lɛbie ka kaŋ su seɛ wogyɛ kparoŋ ne monkuri a tuuro o puoriŋ.

Dɔba la a taa monsunkpoŋ kaŋ ba naŋ maŋ de tuuro ne pɔmpe a nyɔge a are ne kaŋ sigi zeŋɛɛ teŋɛsogɔ kyɛ ka ba mine meŋ are kaŋ sue kparezeɛ a toŋ kpare a monsuni.

Yiri la are sokoɔraa niŋeŋ ka noba a yɛ kyene ka ba mine biŋ kataweere koɔrɔ boma ka lɔɛ a meŋ ka lɔɛ mine biŋ biŋ a lamboriŋ ka nensalba kyɛnɛ k,a lɔɛ mine meŋ yɛ zoro.

Bibiiri la are ka kaŋ de o nu o nuuri aya a de dii o nyãã kyɛ su kparezeɛ k,a nuuri taa sɔglɔ ka kaŋ meŋ kyulli o zu kyɛ de o nu a pɔge o niŋe.

Yɛre la a are be a kūūni uumo zie a are lere ba nuuri a kaara a yaare ba mine eɛ bibiiri ka ba mine e nembɛrɛ ba mine vɔglɛɛ zupile ba mine meŋ ba vɔgle zupile.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

Noba la zeŋ baa noɔreŋ ba mine gaŋɛɛ la ka ba mine zeŋ ba mine meŋ be l,a baa koɔ poɔ a duuro dɔɔ gaŋɛɛ la ka pɔge a gaŋ kɔge ka ba de pɛne a tɛ a teŋɛ ka ba zaa gaŋ.

Nempeɛle la su kparesɔglɔ a taa katawesɔglɔ a are ka Kūū daga biŋ ba sensoglesoga ka ba de tepuuri a dɔgle a Kūū daga zu.

Noba la ka ba durɔɔ dɔbɔ ane pɔɔbɔ dɔbɔ seɛ waɡyɛre ka a pɔɡebɔ meŋ seɛ waɡyɛ kyɛ maale ba zuri ka e vɛɛvɛɛ lɛ ka a dɔbɔ mine tuo boma a tuuro a dɔbɔ na a dɔbɔ naŋ ba tuo a boma.

Noba la zeŋ ziyɛloŋ kaŋ ka kaŋ haa maŋ taa kɔmpeta ka dɔɔ kaŋ a te yi ba niŋeŋ a kyɛnɛ waana ka ba mine a leɛ ka ba kaa nyɛ ka kaŋ meŋ a kyɛnɛ a te yire.

Die poɔ la ka ba biŋ dakogro ane kapuri a de a kapuri mine dɔgle a dakogro zu kyɛ de a kapuri mine meŋ a dɔgle taa biŋ teŋɛ zu ka pikikyare meŋ be a dankyime eŋɛŋ.

Bibiiri la are kaara foone zu a laara a bie kaŋ deɛ wēɛ a pɛɛle a foone a kaara ka a o taaba na meŋ kaara pɔɔ pɛɛlɛɛ bie ka a bie meŋ muulo kaara a foone poɔ.

Lɔɛ la are yaɡa lɛ lɔpeɛle ane lɔsɔɔlɔ ane lɔziiri ka peleen a wa siɡi a sonsooleŋsoɡa ka teere ŋmaaɡyili a be a lɔɛ na are.

Noba yaga la a are a lere ba nuuri ka ba mine kyulli ba zu ka Kūū daga biŋ sensoglesoga ka pɔge are a pɛgle vapuuri a are a daga niŋesogɔ.

Nempeɛle yaga la a laŋ taa a pɛgle ba mine pɛglɛɛ pepari ka ba mine pɛgle filagiri ba na naŋ pɛgle a pepari ba ŋmaa boma a eŋ a pepari poɔ ba na naŋ pɛgle a filagiri meŋ a filagi waaɛ zeere ne peɛle.

Dɔɔ la maala kuripooti. Ka biiri a zeŋ kaara. A biiri mine arɛɛ la, ka ba mine zeŋ. A bie kaŋ arɛɛ la ba su kparoŋ kyɛ seɛ kuridoɔ.

Bibiiri la be kelaase die poɔ ka bayi a zeŋ a niŋeŋ ba kyɛlɛɛ meŋ zeŋ la a puoriŋ a taa teebul a de ma nu dɔɔle a bayi na naŋ zeŋ a niŋeŋ ba taa teebul kaŋ deɛ o nu a teɛ o noɔreŋ a kaara o ɡɔɔ sɛŋ ka kaŋ meŋ de o nu teɛ o noɔre a kaara o doloŋ sɛŋ.